Zvakanaka zvifundo zvepashizvo, zvakanaka. Ndookunotangira vana vedu, ndokwavanotangira. Kuti tione kuti mwana unowu zvakamira zvakanaka ere, tinenge tamuisa kuzvidzidzo zvepashi zvo, eitanga eienda kusvika asvika kunosvika amwe, kuti azosvika pakupedzisira kwedzidzo. Saka zviro zvakanaka zvinotodiwa. Mazuwanaya ukaona mwana asina kupinda mu....

Chikora chakanaka asi chinoda kuti isusuwo vabereki tipfekedze vana ngubo dzakafanana, kuitira kuti umweni mwana asaona sekuti aasi pandau yake chaiyo chaiyo. Saka chikora chakanaka zvisingaiti.

Zvikora zvedu zvekutanga zvakakosha, ndokunotangire kuti mwana tikone kuona kuti unokona zvipi zveanokona. Zviro zvinezvi tinofane kuzvikoshesa, asi nesuwo vabereki, teiendesa vana kuzvikora, ngatione kuti wakagqokawo mbahla zvakanaka ere, tamupa chekurya ere mumabhegimwo? Kuita kuti asazoneseka asvika kuchikora ngqondo dzake.

Muzvikora medu munosisa kunge mune zvihlayo zvakakwanirana kuitira kuti ana asagare pashi. Mwana wega-wega unosise kunge ane pokugara kuitire kuti afunde zvakanaka.

Chikora chakananaka yaamho icho chekutanga icho chakambaa anaka asi tinofahwodzidza kuti vana vadhloke mbahla dzakafanana, ngekuti heyi zvinopa kufunga kwakanyanya kuvana vouyo mwana anenge vasina zvakakwana, saka tofana kutsvaga...

Ana edu ekuchikora tinosisa kuti awuya kumba zviya toningira kuti akanyora ere, umweni mwana achiri nezera doko anyori unosisa kuti ticha eyiningira, iwewewo mai weyiningira, kuti shuwa-shuwa mwana unowu haayenda kuchikora wakanyora ere.

Chikora chakanaka. Pachikorapo, panosisa kudeno pakarimwa zvakanaka. Angaa maruwa emene, anosisa kugadzirwa zvakanaka, nemureza uchiturikwa zuwa ngezuwa kuti paonekwe kuti pachikora.

Kuzvikorayo kwatinotangira zvakanaka izvozvo kundovhura ana edu njere. Teitoona hedu kuti mwana vedu uyu unokona zvakati. Kunyangwe kukona bhuku rako kwemene kunotodiva kuendese kubanze mazuva anaya. Unotozwa kuti umweni uri kubanze kwenyika. Zvinobvira muchikora chitokocho saka tinoda kubonga vana ngavadhloke.

Kudhaya kuchikora taibaatenderwa kuenda chero nehembe dzataenda nadzo chikuru taenda kuchikora asi mazuwa anaya chikora chaayo mwana weshe unofane kunge akadhloka pahla dzakafanana nedzeamweni inyaya yenxlatuyo dzemene ngadzibaati nxleke nedzeamweni kuitira kuti mwana adakare pasina kushekwa.

Chikora chakambaanaka mukore wotinopona unou. Ngatidzidze kuendese ana kuchikora kuitire kuti vave madhokodheya amangwana asizve teiendesa ana edu ngationewo kuti akapfeka ngubo dzakafanana ere ane mabhegi ere ekuisire mabhuku kuitire kuti asanyanyakufunga kuti ndakasiyana neamweni.

Chikora chakanaka mazuva anaya chikora chanaka. Tinoda kutenda anoona ngezvefundo vakatiisira vantu vanopota veiningira kuti vana arikubatwa zvakanaka here. Unoona umweni mubereki asingatengeri mwana yunifomu, achipa mwana zviro zvekuotengesa kuchikoro, nguva yekufunda yoita shoma. Saka zviro zvakasha...

Chikora chekutanga cheshe chakanaka chinodiwa mumwana kudhaya taingoamba ekuzoti tongotoenda pamberi tototi takufunda mazuvaanaya kumbaatanga pashi weyienda weyienda weifunda weyienda weidzidza kunyora saka zviro zvakanaka zvinovhura vana nxondo dzavo.

Zvikoro zvedu zveana adoko zvirozvo ndokunotangira kuti mitambo weshe ikweyo, unonasa kundoona kuti mwana unowu hake zvemabhuku aazvikoni tinomukurudzira tiri kune ichi chibato. Zviro zvo zvakakosha zve zvinokurudzira mwana unenge weitoona mwana unowu uri kukura asi uchazoda kuita zvakati.

Pamwe pacho panofanika kusisa kuti iwewe mubereki irambe uchikurudzira mwana kuti adakarire kuenda kuchikora ngekuti ana azhinji zvinenge azvisati zvaabokera zvekuti vazvidakarire zvekuenda kuchikora iwewe ndiwe unototamga kunyengerera nyengerera kuti kuchikora mwanawangu pakanaka wakura mwanangu unozoshanda.

Mazuva anaya zvikora zvayo mazuva anaya aa hatichatarisiri kuti umweni mwana auye asina yunifomu. Asina bhegi remene kudhaya eya zvazvichakasarira vaienda chero usina magwada. Hino mazuva anaya ii hazvichatombo ningisirwi izvozvo.

Chikora chakaambanaka asi kuti chinoda kuteedzera kuti vanodhxoka mbasha dzakafanana ingaa ntombi ngaipfeke zvinodiwa ngaipfeke zvinodiwa pachokora ipapo.

Kudhaya zvikora zvokutanga izvi taienda nendiro nekapu nechipumu chekundoburirwa bota teirya yapedza hedu taizorongedza tanga tisingasii zvakati chakata nechikora cheshe tairongedza umwe naumwe waiisa ndiro yake mubhegi ozozvionazve mangwana zvanga zvakatinakira maningi.

Chikora chakambanaka asi chinoda kuti mwana weshe eizi apfeke thatuyo dzakadai pfekawo thatuyo dzakadai yunifomi yakadai opfekawo yunifomu yakadai zvimbaite muhlobo umwe haikona kuti umweni wakapfeka mathatuyo akadai

Zvikora zvedu zvakanaka mazuvanaya zvinotifundisa ngomabasa emaoko. Mazuvanaya azvisi zvese zvinoda mabhuku zvimweni zvakhona zvinotoda kuonawo kuti uyu mwana uyu wakarerekera kuri kumabasa emaoko kwakutomufundisa ndizvo zvinoita vayungu.

Muzvikora mwedumwo vana vanofunda kuti vari pazvikorapo vanofunda mabasa aya ekuti veishanda mungava vezondoshanda mumakambani umu vapfeke mbahla dzekuti vanodzivirira kuti pakaita njodzi vasawirwa veikuvara, saka tinofanika kufunda izvozvo kuti muntu unenga akapfeka mbahla dzekuti anyambowirwa haanyanyi kukuwara.

Kunyangwe tiri kuzvikorayo tinosisa kufunda nezvekudziirira denda rinenge ririyo kwete kuti muntu munouya kuchikora asina kudziirirwa denda rinenge Razi ririyo muntu ngaagare akadzivirira kuitira kuti asabatwa nedendaro muzvikora mwo.

Kufunda kwakanaka mazuvano aya vana vanofundisana kiti ichi chinoita kuti chidai, kuti ichi chinobudisa zvakati. Tinoda kutenda yaambo kuzvikoro umu varikuisawo nemichini kuita kuti ana asazotangira kumabasa kudzibata. Anototangira kuzvikorayo, saka tinotenda yaambo vanhu vano...

Mazuwa ano aya zviro zvanaka Nomuzvikoro munofunda ana edu maanemichini dzinnogadzirawo kutimitombo ukatora ichi neichi chinobudisa mitombo wakati veidzidzisa ana edu mabasa emaoko Muzvikoromo mazuwa ano manaka antu anofunda zvakawanda anozosvika kupedza chikoro afunda.

Tineende koona kuti tiriyo kuzvikorakwo atifundi zvemabhuku zvega zvega tinofunda kunyangwe nemushini dzinenge dzichada kuzotibatsira patinoenda mberiyo tinodzifunda kuti hosha inoshandiswa wakadai zvichienda zvakadaro.

Kudhaya taingofunda zvemabhuku zvega mazuva anawa vana vakufundiswa mabasa emaoko anozovaponesa Vapedza zvidzidzo zvawo kunyanya kune Vaya vatofo vasingazivi vanobafunda vakazoita mabasa awo emaoko.

Mazuwa anaya zvikora vana vakufundiswa mushando wemaoko ukatoonekwa kuti uri dofo haukoni hako zvemabhuku vanokukurudzira kuti ushande mushando wemaoko kuitira kuti usazoneseka mukupona. Hakuchina kungozwi kunofundwa mabhuku ega. Vana vakufundiswa nekubata kwemaoko.

Mazuva anaya muzvikora mwedu aasi mabhuku ega anondofundwa mazuva anaya kwakufundwa nemishando yemaoko umweni mwana aazvikoni zvemabhuku hake asi kumushando wemaoko iyo haa unombanasa kukona zvemene saka tinonasa kumukurudzirawo kumushando waanokona uwowo.

Mu zvikora mwedu tinofunda zvakawanda tino dzidziswa ngana tino funda mabasa emaoko kuite zviro zvekuti zvinozoti ponesa mangwani tichi fundiswa zvi muchini zvinenge zviriyo kuriku kurudzira mabasa emaoko.

Vana vazhinji muzvikora avakoni havo zvekufunda mabhuku. Kufunda zvimweni zvakaita sekubika, kubhilidhe kemene, kusona. Zvese zvinongodiwa muzvikora. Unongogona kuzowana basa zvakangodaro.

Tinoda kubonga mazuwa anaa muzvikora mwedu umwo akuchafundwi zvemabhuku zvega mazuwa anaa muzvikora mofundwawo nemabasa emaoko ngokuti kune matofowo anodawo kuziya kuti anenge akatorerekerawo kumabasa emaoko zvemabhuku izvi asingatozvizii saka tinoda kuzvibonga.

Muzvikoramwo teifundiswa tinosisa kuyayeya munthu anenge eitifundisa, kuitira kuti upenyu wedu uenderere mberi. Azhinji avazoyayeyi, avazobudi zvakanaka mukati mweupenyu wavo, ngekuti vanenge vasikayayeyi munthu ari kuvafundisa.

Mazuwa anaya zvikora zvanaka zvepadera zvava kudzidzisa vana mabasa emaoko, kuti vanoona kuti mwana uyu wakarerekera kuri, vomudzidzisa zvaanokonazvo. Saka zvikora zvanaka zvepadera izvo.

Chikora chakanaka ndopondanu , asi kana vana vazopfekawo mayunifomu ngaapfeke eshe angava mabhachi achona ekuti vadziirwe ngapfeke eshe zviningirike kuti vana vanaa vana vanofunda pamwe saka tinozvikoshesa kuti zvakanaka tinobazvibonga zvirozvo zvinodiwa munharaunda

Kudhaya zvikora zvaiva zvishoma. Taiziya zvehurumende zvega. Hino mazuva anaya zvikoro zvawanda kusaendesawo hedu vana kwakuita. Zvikora zvambazara. Vamweni vanofundiswa kunyangwe kumamhatso kwemene, zvikora zvega zvega, saka ngatiendese vana muzvikora, zvazara mazuva anaya.

Tinoda kubonga muzvikora zvedu, vana vanombaapfeke zvinodadisa zvakafanana. Tinombaada kubonga varairidzi nevose vanenge veifundisa vana zvinombaakhomba kuti vana vari kufunda. Vanenga zvakachena zvisingaiti.

Zvikora zvakanaka. Zvinoda kuona kuti mwana wako aenda waro kuchikora. Une mabhuku akakwana ere, une bhiro here rekuti vamweni vonyora onyorawo. Nekuti tinondoona vamweni veiata vamweni veinyora. Zvirozvo zvinoda kunyasa kuoneka. Ende zvinoda kuti rongekei.

Zvikora zvedu zvakanaka chikora chedu chepakati chiya unoziya nenguwa yekundoerenga mabhuku ako neurongwa hwawo unotoziya kuti bhuku raunode kurongedza rine urongwa rinobiringira vantu rode mugare makarongeka.

Zvikora zvedu zvizhinji zveshe zvepakati zvakakosha. Zvinoita kuti mwana abeurike pfungwa dzinase kubeurika. Asi tiriponazve pachikorapo tinosisa kuti vana vedu vadxoke pahla dzakafanana kuitira kuti aapo pachikorapo asatanga kufunga ntamo yaanenge asiya kumbayo, unenge eiwona sekunge takafanana tiri pachikorapo.

Mazuwa anaya mukupona kwedu mabasa emaoko ndiwo otokurudzirwa nekuti vanoziya kuti kune ndombi nearumbwana asikanasi kuzwawo zvechikora asi maoko awo akarerukawo kuita mabasa emaoko, zvirozvo vanozvikurudzira kuti ngavarambe veitawo mabasa emaoko.

Mazuva anaya zvikora zvedu zvanaka zvane michini dzechiyungu. Dzekuti vana vanofundira vasati vaona mabasa veiona kuti ichi chinoshande zvakangei.

Kubva kudhaya nokudhaya pangaa pachikora pangaa pachipatara panosisa kunge pane mucherechedzo wenyika kuitira kuti paoneke panoshanda ngehurumende saka mucherechedzo unofanira kunge uripo zvakakosha izvozvo zvinotirangaridza kuti pane akafira nyikayo .

Munogara mabhuku okuverenga munosisa kunge akarongwa zvakanaka zvokuti amwe ngaamwe pawo eyienderana nekuti anoshandei saka munosisa kunge makarongwa zvekuti mwana akasvika kungotora bhuku ranoda eyierenga eidzosa parinogara

Izvi muzvikora ichi ana anenge otiwo ziyei anenge oziya kuru kuruchanda mabasa emaoko anenge eita nemwazvo kunyambkri kumabhukuyo anenge eiti gwinyisirei ngekuti unenge oziya zvanoita mukati mwoupona kwake.

Mazuwa anaya chikora chakana. Chikora chakanaka chinoda kuti upfekedze vana zvakafanana kana razwi muchovhawo anokwirawo mumuchovhawo eiendawo nevamweni kuti asazoon kuti wakasara muntaraundamwo.

Muzvikora zvizhinji mwane mutambo dzakawanda dzinosimbisa makodoko dzinodini dzekuti anhu anenge eirumba vantu vanenge veiyemba dzinenge dziri mutambo dzese.

Muzvikora munofunda vana vedumwo vanofundira kuva madhokodheya kuva manesi vachiratidzwa kuti zvakati munozvitora zvakadai, mutombo dzakati dzinonasirwa zvakadai zvirozvo zvakambainaka ngekuti vana vanokura vane ruzivo auambi ekuite dhokodheya unobva ngekuretu weifundiswa.

Zvikora zvizhinji, zvine nguwa yekufunda atisisi kuona vana pabanze vanosisa kunge vari muzvikora, veifunda asingatombooneki kuti vari kuitei ,veifunda vari mukati chaimo.

Zvikora zvedu mazuvano aya.... Zvekuti ungachati pikerere nemabhuku akuchina anodzidzisa dzimweni mushini dzinenge dzirimwo. Zvirozvo zvakakoshera kuti pamushini panapa tichaonawo vana vedu kuti unoo wakambaakorerawo kumabasa emaoko. Toramba tichimukurudzirawo mwana kuti zviendeke.

Muzvikora mwedu mazuwa anaya mwanaka. mwava nemichini, dzekuti vana vanobatsirika mukufunda, veiona kuti chakati chinonangana nezvakati, veiningira pamuchinipo. Chero zvazvo zvakabaanaka ,kudhaya kwanga kusina.

Zvikoro zvambaanaka kuti tizviende. Asi zvinoda kuti tiendesewo vana tivapfekedze zvakafanana, xatuya dzakafanana, ngubo dzakafanana dzinokomba kuti ana echikora. Ndoozvinodawo kuti muchikora vantu vaende vakaita izvozvo.

Mazuwa anaya akuna mwana usingachadi kufunda. mwana wese unoda kufunda kusvika apedze chikora. kufunde michini kuti inobaiwa ngezvakati eifunda kusvika apuwa bepa rekuti atsvage ndiro basa.

Zvikora zvepadera zvakanakira kuti mwana anenge akuziya zvaanenge afambira kuchikora. Saka zvakanaka ende zvinopa kutiwo akazoti kurei ofunda opiwa dhigirii rake otsvaga mabasa.

Toda kubonga mazuwaanaya zviro zvirikuramba zveichicha, mwana akafunda akaitawo zvidzidzo zvepaderapo uno ndofundiswa kubata muchini , kudzishandisa kuti dzinoshanda zvakati anyambori maphirizi uno fundiswa nokumabika kuitira kuti azoitawo dhogodheya wamangwani, toda kubonga yaambo.

Mazuwa anaaya ukafunda ukaendawo mberiyo, tinodakubonga kuti uchiri kufunda kudaro mune mabasa emaoko emunofundiswa kunyaa kugadzira mitombo chaiyo vanomufundisa kuti utora chakati nechakati mweigadzira mutombo unorapa chakati saka tinobaada kubonga kuti chikora chirikuba akwidziridzwa zvachinja kudhaya taingo.......

Kudhaya vanthu vaifunda, kweizwi vana vendombi avafundi vanozondoroorwa. Varumbwana ndivo vaifunda asi kufunda kwakhona zvanga zviri pashi-pashi. Tode kubonga mazuwa anaa vanthu vanotofunda kuguma kwevanodira, pewazwa kuti achiperi chikora. Saka toda kubonga Mwari Marure.

Zvikora zvakanaka, mwana akashinga ngesimba akapedza unopuwe maphepha ekuti azotsvakise mushando wokuti azoshanda, ndokunga ashinga ngesimba, apedza zvakanaka.

Tinoita ekuona kuti vana vatikurueiwo ndhlondo dzawo dzati beukeiwo ana anaa anonga akugara vega asi kunodiwa kuti mwana uzvizire kuti unono kwandakauya ndakauya kofunda ngokuti vana azhiji ee vanenge vogara vega vamweni vanonga veitogara pachikorapo, zvinodakuziya kuti ndlondo dzangu dzirikufunga zvechikora ere chaunenge wakahambira.

Zvikora zvedu zvinosisa kukosheswa. Zvinosisa kunge zvine ndau yekuti ana anonyatsakudakarawo anyari magiraundi, veidzidzirawo kurumba pachikorapo. Vapedza vanopiwa magwaro okuti vana ava vapedza vandoita mabasa emaoko akadai. Mapepa anaya anosisa kuramba ari mumabhegi kana..

Ana anosisa kuona kuzvikora zvatikurei vava vana vanenge vakashingirira kuva pashi ngatei kumacheto Vana ivavo vanosisa kuenda kuchikora chekupedzisira pekuti eipedza ipapo opuwa mapepa ekuzosevenza mumakambani akasiyana siyana.

Mune zvikora zvemberi mberiyo zvakanaka zvinendau imweni yavanoita yekuverenga vantu madekoni aya vanotorana veimboverenga munenge mune mabhuku akaringeka zvakambarongeka zvirozvo zvinoda kuonekwa.

Zvikora zvedu zvekupedzisira kana uka.............paunopedza kufunda vanomupa bepa rekuzotsvagisa mushando, bepa rineri richava upenyu wake neupenyu wakezve pese paanenge eitsvaka kuita mushando unobudisa bepabrineri saka zvinodiwa zvirozvo zvakakosha mukupona kweana.